Dis video now e dey try show us sometins wey sharp weydey reign you understand but wey we fit do on a friendly budget you understand. E dey show you how dis aunty now dey tek she dey tek manage de small tins wey she gets for her house use am mek very fine dresses and apparel wey she fit use comot like for example your immediate environment dey provide alot of tins to you depends on how your mind dey creative you understand and den again if you no come get de money to do some kind tins for yoursef or to buy some kind tins wey you need um you go fit check inside your own house or environment to see some kind tins wey you fit remake English go say na modify into wetin you want you understand so now dis video dey try show us some kind nice nice tins wey you fit use turn into some um clothes some kind basic tins wey you fit turn into nice wears wey you fit use comot go events you understand so na just creativity the video dey tok about how to turn something from regular to very very nice and reigning stuff and you fit just if you be person weydey tink sharp you fit run am na tin wey be say you fit run from de comfort of your house with basic tools wey you get na so e be tins wey dey simple wey you fit do.

Dis video dey tok about houses. Houses wey people dey stay or wey we dey stay and e know say de common mistake wey we dey mek na say we dey call every house house sometime we no dey sabi differentiate de kain house or the kain structure wey the house get. We go just say de house big or dis one na mansion because e big we no dey understand say houses get different names wey dey attached to dem and dis names now dey come from dia attribute or wetin dem signify. dis video dey try show us different names of houses and de part of houses dis tin now na very good way for pesin wey dey day into real estate or all dis estate surveyors. People wey dey inside house mata na dem go understand an appreciate dis tin well becos now as a person wey dey into housing mata if you come meet me dey try tell me about house you go differentiate am you go tell me about am you go give me better talk well on how de house be de type of house wey e be de part of the house and na all these tins you go check na all all dis tin go determine weda dis house I go like am or i no go like am but if you no fit explain all dis tin to me I go just dey dey look you me I get basic knowledge about house and you now you no fit convince me so I go just feel say mehn you no really know wetin you dey do If you don watch dis video you go understand how to fit converse about house

This video dey show how alcohol dey affect man and woman differently wetin dey make men dey fit drink plenty alcohol na wetin dem dey call ADH Alcohol dehydrogenase and um <coughs> men get that thing pass women so na why men fit drink more alcohol pass women and again this um alcohol wey we dey drink for our body e no too good like that na wetin e dey try tell us e no too good and even as man or woman the more you dey consume the alcohol the more you dey affect your liver if you be pesin wey na only party you dey drink or occasionally um small small you go reach there so the you fit cut down the way you dey drink alcohol make e no affect you for future and as woman sef aside the um small amount of ADH wey dey your system drinking alcohol for affect you in so many ways like now na why dey go talk say make pregnant woman no dey drink um alcohol because due to the low ADH wey dey their body the alcohol dey go directly to the to their blood blood Stream and if e enter the blood stream now e go affect the baby wey dey her belle so all in all dem dey try talk say alcohol no too good for body like that and again if man and woman dey drink possibility dey say man go fit chess alcohol pass woman because of the ADH wey dey more for man body than for woman body

So most houses get four parts the living room the bedroom the kitchen and the toilet so this video dey show how to tidy this major part for your house effectively So now as dem go talk am if your house no clean e no go make sense so dey just dey show few ways wey be say making your house look good go dey easier you understand if you look well now you go see how dem dey teach you how to lay your bed Laying bed na format still dey no be everything you go just enter do ehh format still dey for every thing e get how you go lay your bed you go lay am well wey be say e no go stress you later e get how you go lay am you go lay am anyhow e go still stress you like they say for English as you lay your bed so you lie on it so na so and cleaning house now na something wey most people or you suppose dey do everyday because your space must dey neat so this people now dey try show you how to make your space dey neat effectively and swiftly bcos now if you no clean am you sef you no go enjoy staying there and if you no clean your house well all this yamayama wey dey dey house go dey your own house.

Eh my people this video na na drive with me so this lady for the video she just dey show you how her driving routine be for that day how she go commot base on how work schedule be she no dey fit do all this kind things so on her trip now she just carry a few work things wey she dey use then enter motor just dey drive around she show where she go she go ma She go buy one or two things she go she just dey drive around you understand this one na just basically how person dey do vlog dem dey call am vlog wey be say you go just show parts of your life wey you dey do some kind things maybe you dey wear clothes maybe you dey comot so this one na about her how her driving experience be how road be the fun part and the downside of driving and now she show say make Una drive mey we drive with her na wetin she con dey show her waka when she comot where she go and when she comes reach house she come still explain how traffic bin stress her but e no get where e touch because she still do wetin she wan do and she don go back her house um no be everybody like traffic you understand and na so e be so she just dey show you how driving be for that day for her na why she say drive with me e just be like say I dey say make I carry you along make you see how today go be for me na so e be.

For this video this physician dey try educate people on how financial health na still public health in the sense that na only if you get money you go fit go hospital or you go fit afford basic health care and then again e dey still talk about how to arrange finance and how to build finance because make we no lie poor man no dey get the best health care if I no get money nobody go answer me for hospital so she dey try educate people on how dey fit take help people wey dey in such poor conditions and now she con dey still tell people say the organisation wey she dey dey don set up a programme wey dem dey call standby Me that thing now go help people wey no fit afford basic healthcare to learn skill wey dey go use better their life because If you no get money to take care of yourself medically you go die you understand so everything na boils down to how you go take manage money wey you get and how you go take use am for yourself and your family. If you no get money to do something for hospital you no go even go there in the first place so na in other to get money you must get skill wey go give you that money so na wetin she dey talk about say this stand by me dey about dey go teach you skills wey you go use better your life then build future for yourself and your family because make we no lie health they say is wealth.

This video now dey talk about wetin every young boy pass through before e become man and na very beautiful something because e dey always get one girl wey we like first for our life you understand dem dey call am first crush girl wey you just feel wey you like that time wey you small maybe the girl gets wetin she do wey dey sweet you or you get how she take fine wey dey sweet you when you small na wetin dem dey call first crush be that so this video now dey show this young boy wey e no sabi knot tie now him mama con teach am how to knot tie that morning wey e dey rush go school base on say e late and now e come be like say na that morning wey him mama teach am how to knot tie that hin crush come ask whether e fit knot tie for her and he come see her now say he try help her knot the tie this one now na innocent love because of say that time na crush na person wey you like when una no get anything una just like each other base on physical appearance or maybe something wey Una dey share in common maybe Una dey the same class or she dey smart or you sef dey smart or Una dey dress neat na so secondary school love dey be that time and your first crush nobody dey forget him first crush. First crush na person wey dey build or make or mark your relationship life for life so na so first crush be first crush dey always sweet e dey always give us ginger to go school na why our first crush dey always dey very important to everyman wey dey house there. If you ask am him first crush he know if you ask am him first babe he know na so e dey always sweet na so dey always be

Dis video dey try talk about man man wey pass out during di birth of e pikin, as dem dey born e pikin, e kon fall but these now na some things lead to dis event wey make an fall. One of dem na stress, di other one na shock, di third one fit still be say na because e no chop so make I explain. During di course of dis event, dem be dey three days for hospital and dis guy now, e been no really dey chop throughout dis period of three day, e been no really dey chop anything so e no get enough nutrition for e body to hold am dat long and again, some people no dey good with di sight of some kain things wey dey new to them like the birth of a child, some na blood and dis guy now fit fall inside the category of people wey dey with these people wey no fit dey watch blood or watch di sight of birth because you know say some places, dem dey tear di woman body dey bring out di pikin, some even where di pikin Dey come out from e dey open, di way e dey open, some people never see am before so di shock fit trigger their own wahala for their body. So this guy in dis case now na e pikin and e girlfriend, e dey there, e never chop, e don dey stand for a a minute and e dey there, e never see dis kain thing before, so dis event wey dey happen now na e lead to di guy fainting or passing out. E no mean say di guy no be strong person o but as human being, e get the kain level wey your body go go through stress or malnutrition wey be say you no go dey fit enough to stay for some kain things and again as human beings, e get some kain things wey you go witness, you no go fit hold am, you go fit just pass out due to shock, you understand? So, me, I feel say na wetin dey do this our brother for here. As e dey there, e never chop, e kon dey witness wetin e never see before so the thing just throw am off balance, e kon fall, you understand? E dey happen well well, na normal thing, na wetin dey happen well well, na normal something because of say, na why some men no dey like dey where their wife or their girlfriend dey born pikin because the sight to some people, e no dey fine for their eye, dem dey see am like very strange or very somehow something but the guy try. But now, e no kon fit hold am enough, you understand? E no mean say na weak man, na just say him now dey witness am for the first time and him now no dey strong to witness am at this point based on the fact say e fit be say na e no chop or based on the fact of the shock say e never see am before na wetin na wetin make am pass out.

Now this video dey talk about forms of government and this forms of government na <coughs> na the different ways wey be say government dey operate and one of this forms of government na the democratic form of government the other one na the authoritarian form of government okay make I start with democratic form of government the democracy wey we dey here now na system of government wey be say na the people dey choose their leaders and na majority na him dey carry the vote you understand this one now na people na person wey go lead them the people go come gather come decide say Okay na you wey we choose na im go lead us but the other form of government the authoritarian na the one wey be say e fit say na small group of people in some cases e dey be like monarchy system like the family or e be like one family like the UK one family or um some small group of people go come decide who go lead the country or that state and again this authoritarian form of government in some cases dem dey make their own work dey very fast and effective because nobody dey checkmate them nobody dey check wetin dem dey do so dem dey work very swift like dem dey work very fast and some people like am like that but no be everybody and na so e be but for the democracy due to the fact say many people gas dey consulted before they make any decision e dey dey very sluggish e dey dey slow so dem go take time before dem make any decision because dem go consult Mr A Mr b Mr c and Mr d before dem go come take decision but for authoritarian no be like that so some people like democracy base on dem dey get freedom of speech and other things but for authoritarian government no be so e be authoritarian e get something wey you go talk dem go find you and they do eliminate you so na so the matter be my people

Dis video dey talk about transparency and transparency now na openness you understand, transparency na something wey be sey dey no dey hide everybody dey see as e dey go and now if transparency wey we dey talk about na about money, salary, payment for work place make I make I explain now nothing dey sweet person den make e know how much e dey earn and if you know now sey him and e colleague dey do di same thing dey dey di same money you understand because for some places some people know no how much their colleagues dey earn even if dey dey do di same work and dey dey di same level and now some wey come know you understand and their own knowing now no be sey dem dey know um dey know like dat na sey dem use some kind means take know no be direct mean dey use know am, if dey come know now sey their colleagues dey earn pass dem their their their willingness or their wetin go ginger dem to work no go dey, because if I know sey my colleague dey earn pass me I no go won do work pass my colleague na if we dey di same level and we no dey collect di same salary I go just dey do anyhow I go know sey e no get wetin I won do na di same money wey I dey get I go get e go still get pass me na so e be, but now when transparency dey transparency now wey be sey everybody know sey if you work like dis you go earn, you know how dis one dey earn you know how dat one dey earn, you know how your own money dey come your side you dey see am you dey see sey na wetin you work for na e dey come e dey sweet but den e just be like for military some people dey talk say um some military people dey earn pass di other military people dey no mind di rank if your if you get rank equal for here e go fit dey help people for di other side and dat thing no really good some people now no dey like am dat thing na dey make somebody of dis people dey no dey won work well but now if I know now sey my work na e go bring my money and my colleague no dey earn pass me e dey help me well, e dey help sometimes self e go give you joy to dey go work because you know now sey na wetin you work for na e you dey collect nobody dey collect pass you you understand, transparency dey work well well oh openness dey help well well because dat joy dat joy of sey I dey work I dey chop e dey sweet e dey sweet well well because money na wetin everybody need and work na wetin dey dey bring dey money so you dey work you dey see you money and you know how much you dey earn, you know sey dey no dey cheat you and you no dey cheat anybody e dey sweet well well e dey make sense

This video na very fine video and very interesting one. Only by watching this video you go dey smile because I no go lie for you my brother my sister if you dey do something for person even if dem no know say you do am e dey sweet e get the kind joy e dey bring to man if you help person I no go lie e dey get wetin e dey release for your body e dey feel some kind sense of fulfilment or joy because now e don solve person problem. Many people wey dey make money for life dem dey make money by solving problems some of them you no even know them some you know but base on the fact say you solve person problem whether you benefit from am or you no benefit e dey get how satisfaction dey take come your body na wetin this video dey talk about if you help person you go dey very happy and e dey good to help people because helping people na wetin we dey all about na wetin sweet pass if you help your brother you help your sister you help your neighbour everywhere go dey sweet life go dey go well because now you no know how that your small act of kindness fit affect person life you fit just dey now you dey see person every day just good morning ahah how you dey that thing dey sweet the person say person dey show concern or person dey atleast think about am or you see person now even if you get ten naira person see you say give me one kobo or give me one naira you give am you commot small small small you no know wetin the person needs the money for but base on say you fit help you dey help that thing dey go a long way to show the person say good people still dey and I no go lie once you dey help person for life once you dey help people you go dey live well you go dey happy you go dey live better than the regular person so in general helping is actually very good if you dey help person e go dey sweet if you dey help person you go dey enjoy if you dey help person your life go dey go well you go dey get joy and nothing sweet pass say you dey get joy for life.

Well dis video dey try teach us some kind things wey we need for our life, e dey try talk about healthy habits. Healthy habits now na things wey good things go wey go make us live better things wey go make us dey healthy, like dem talk cleanliness is next to Godliness and if you dey live well e get some kind things wey no go dey bother you some kind unnecessary yama-yama sickness no go dey disturb you and some kind of dis, dis things na very easy things oh na just sey make we learn am you know sey habit na wetin we we learn we come dey do e jur e don dey part of us you understand and if we know get all dis kind habit e no go dey good because we go just dey live anyhow. Some of dis healthy habits now na na de food wey we dey chop you know sey mey we no lie as human beings sometimes wey dey get wetin dey dey call cravings, dis cravings now na things wey be sey we just dey like chop wey no be healthy food some of dem fit be biscuit, fit be sweet, e fit be pizza all dis wetin english go call junk, dis one na food wey dey processed no be natural food no be fresh food we dey ,like am cause of how e dey taste for our mouth and now if we dey chop dis kind food with time dis things go affect us in di future e go make us dey feel some type of way, our body no go dey as good as e suppose dey wen we don dey grow old you understand so if we if we no dey chop all dis things we dey eat fresh food dey eat well, we dey know when to eat, How to eat, di amount to eat e go help us live well and longer. Another healthy habit wey we need develop you no sey may we know lie between our self some people dey very untidy eh um some people dey very untidy and dat untidiness now e dey e dey help um e dey help dirty come turn into sickness for us, if you no dey clean your environment if you no dey clean where you dey dey, if you no dey arrange where you dey dey you no go fit dey sleep well, you no go dey dey alright sometimes if you dey get wetin dem dey call skin reaction for your body due to how di whole place dey you understand so now if you develop habit of sey ha if you wake up you arrange your environment, you clean, you eat well, you you do some kind things wey good for your body, you exerci sometimes you even exercise you understand, exercise dey actually dey very good for us when you exercise you go see sey your whole body go dey work well, your blood flow go dey dey well, your em wetin dem dey call am your joint everything go dey active you understand. So some of dis things na still healthy habits wey we fit develop wey we fit come dey do for ourselves wey go help us live longer you understand, na who na who get health na e know wetin health be oh once you sick you go know sey health no be play play something.

Now for this video wetin we dey try talk about na how to deal with rejection now rejection na when maybe you want something and the thing no want you back or you want person and the person no want you back for instance now as guy man now you see babe wey you like you tell am say you like am and she say no. Normally you go vex but as you dey vex now um you go find time wey you go use calm down then dey okay na things we go dey make you dey okay naidey talk about. So some things wey go make you okay now na day sometimes you ghast accept your fate no na no If dey don tell you no you go just calm down say well e no get where e touch dey don tell me no make I count my losses make I waka dey go you understand by acceptance you go come commot your mind from that thing and by that so by so doing you don dey heal dey go like that and sometimes if you dey spend time with your friends and your family e dey help e be like therapy if you dey with family and friends sometimes you go forget all your whahala all the yamayama wey dey your mind you go dey happy dey jolly sometimes you go dey fit even comot then you chill dey enjoy yourself with your friends and family that thing dey help and then you go all those things weydey give you joy all those things weydeytotori your head those your things wey you dey like do dem dey call am hobby you go find any of them at that point do that thing go cleanse your mind e go clear your head off all the things wey dey bother you so this na some of the ways wey go help you deal with this rejection wey dey good and wey dey nice

So this video dey try talk about how dem dey organise and arrange cities that is Living patterns for we human beings. If you check inside the video e dey show you how some places how dem dey live there dey influenced by calibre of people or the type of people wey go there go dey stay like some places now wey dey open wey get open lands and fertile lands if you check well na farmers dey like stay there because that place go help them produce more crops wey go help the city move further and then again if you check for industrial areas those dis places dem dey call industrial areas and places wey be say people dey mostly work you understand na regular people like us or people wey dey go people wey dey find jobs na him dey stay close to those areas because now they need those jobs and na the where the job dey now dey close to their house so like them go mostly dominate that kind area then This places wey be say dem dey get <coughs> dem dey get big big big lands wey <coughs> wey dey some wey dey like far from people land wey juts dey outside outside um all this land wey dey far from where regular people dey stay na there most of this big men dey go buy build house you understand and na that thing now na him dey make that Area dey certified say na big men dey stay there because of the kind people wey don go buy land stay there. So all this things na the way their living pattern now e dey influence how the environment be and how dey dey build the city na wetin this video dey try talk about

This video dey talk about friendship and how e dey affect person brain So na all of us know say friendships na good thing and if you dey good friendship e dey affect your brain in a positive way whereby e dey help your brain form your facial structure go dey better and your communication with people or with your friend go dey easier, If na your um good friend <coughs> and wetin dem dey try make us understand na say for our early adolescence age like when we be teenagers e dey help us form some kind team some kind social awareness for our own brain because if we get friend wey be our good friend or our best friend we dey dey much closer than regular people and that thing na dey help us build that bond because I go use myself as example my closest friend now na my friend from junior school js two and then na there wey me and am start be friend and till this very second me and am na very close friend. So that one na example wey I use so this friendship wey dey help our brain like say if we dey with our friends we dey dey happier if we dey with our true true friend if that person na your friend e dey make everything dey easier Una go communicate somethings wey dey bother you dem dey help you address am you understand you sef somethings weydey bother dem you go help dem address am to that thing dey help life dey better e dey help your brain form positively but if no be your friend or if you no dey with your friends e get how things go dey weigh you down negatively but base on the fact say this your friend dey around you go fit live through life well or beta

entertainment dey important for our daily lives because in some cases na only entertainment take make some people feel good. okay make i explain entertainment na, get diffrent froms, e get entertainment wey we dey hear, e get the one we dey use our eyes see an e get the one wey be sey we dey do by oursefs. some forms of entertainment na like lis ten ing to music watching TV going to play football or doing other things wey we dey like do as entertainment or as things we dey give us joy. e dey important because sometimes eh, e go get how sad or how e go feel an na only that entertainment go make you feel beta an some times in some cases wey we dey erm watch movie or soemthing e dey entertainment na e dey touch some kind of our emotional side e go bring out some of our emotional side thereby making us feel sometimes we go feel empathy that means we don dey that situation before or we feel sympathy that means we dey feel sorry to that person wey the thing dey happen to but entertainment sha dey help us live life beta because e dey make a lot of things dey beta if you dey vex or if you dey feel sad e come dey listin to some kind music e dey help you comot that thing from your mind e go feel alot better after that entertaiment or flexing na, e dey feel some way your friend come call you sey make una watch ball if you dey watch the ball and you go dey shout eeh dey with your friends dey gist una dey laugh that thing don comot your mind. entertainment na one of the things wey dey help people live well. so e dey very very important

so this video dey talk about role models an how to be a good role model role models first na person wey be sey you dey look up to. Like in most cases, many people na their parents be their role models or their older ones now wetin dey make person choose role model na sey if you see how person dey live an you like am so you go come wan be like that person so you go dey live life like the way that person dey live or something very similar. so now as a person now in other for you to be a role model to other people you must dey live beta life. beta life in the sense that you ,ust treat people fair you must treat people kindly you no go dey do things wey go make your own neigbour or your friend or partner dey vex everytime. that one no be the way wey role models dey behave as a role model you must show some high level of humilty that thing mean now sey you go dey very humble person wey dey humble, e get a lot of things wey you need learn from that kind person or you must show sey you dey selfless. e need dey selfless that selflessness, now e get how e get how e dey make you this thing dey behave towards people. once you dey selfless, things wey dey bother people e go come reason am e go come treat them beta or e go come dey somewhat accomodating towards those kind people you understand n for you to be a good role model you must dey set good example those good example na him go make people see you worthy of being a role model if you be role model now an e just dey be bahave anyhow, nobody go dey see you as role model they no go even call you role model a good role model dey show serious good character, e must dey show good character as a role model so na so e just be

this video naw dey talk about good pa enting and make uno lie e get saying wey them dey talk sey no body love you pass your parent or pass your papa an your mama as a good parent now, e dey get how you go dey do things. make i explain children now, they no dey learn mostly from wetin dem dey hear na wetin dem dey see nahim dem dey learn from an as a good parent now you must set good example for you to be a good parent now you must dey do things wey you want make your children emulate. like now if you be good parent now, you must even dey present na that your presence now na him go make your children see how to be a good human being or how to be a good parent later in their own future. if you no dey there, how you wan take show dem? you understand an then again no be every parent or no be every good parent been get good parents to teach them how to be good parents so before you become a good parent as person wey don go through toxicity or person wey don go through bad bad experience, you must first cleanse yoursef you must heal from those things wey dey bother you or things wey been make you dey feel bad in your early years or when you dey young so dat you no go pass am on to your children because now na wetin you do your children dey see an now lets say you grow up for house wey dey very very bad, maybe una dey fight dey quarrel quarrel everytime you come carry am enter your own house you an your wife dey fight dey quarrel everytime your children go dey see am an na that thing sef dem go learn. so in order for you to break that cycle you must first comot all those things from your body so that you go show your children the good one you go come dey teach them anything. children na dem dey learn fast from wetin dem see. na wetin dem see na him dem go do. so now as a good parent now, you must dey do things well an you must dey present except sey something make you no dey present but as far as you fit dey present. you must dey present. that your presence go help your children develop well

this video dey talk about depression an how to cope with depression but before i tell you how to cope with depression, make i explain wetin depression mean. depression now na when something no dey sweet you, when you feel sad about something e no sey e get how person go dey feel bad that thing na e go come forget why you feel bad but e still d ey feel bad so if person ask naw why you dey feel this way e no fit explain because the pain don chop am chop am enter him mind way be say na e don forget am E just be like human body e get where person pain level fit reach he no go day to feel that pain again but he know now say he day feel pain so na so e just be depression na another feeling way be say you day feel bad or sad about sometin but you don forget why you day feel sad and now treating this thing now in most cases you gas go meet therapist, therapist na people way be say you go tell na trained speacialist them be you go tell them how e day do you how you day feel then them go come walk you through ways way you go fit take day better and in some cases some people their own therapist na their friends or na their family members because some people when them day depressed them day detach themselves them dey go hide them no want they where people they day again but now if them get people way they help bring them comot from that place way them day always dey them dey feel better them day comot from that depressiveor depression state you understand so to cope with depression na you must dey come outside from wey you dey dey or you must just be dey fit see person wey you dey close to wey you fit dey talk to as you dey talk to person na you go come remember why you dey feel bad probably e go help you comot from that state

so this video =, this aunty dey try talk about how to cope an how to live with sey you no get that is how to live with lack, that is how to cope with lack. an now we go start by explaining wetin lack be na simply mean sey you no get whether you no get at all or you no get enough. but if you no get at all or you no get enough e no go still kill yourself because in most cases no be your no be your fault. so now how you wan take deal ith this thing wey no be you cause? make i tell you e get wetin dem dey call spirit of con ten tment that con ten tment now na feel. e dey feel gratitude or you dey show gratitude for the things wey you get you understand and you dey okay with sey erm i no get now but i go get later you understand. if you dey show gratitude, if you dey give thanks for wetin you no get an for the ones wey you get the one wey don come before an wey don go. more go come an you no go focus on the fact sey you no get because now that fact sey you been get before e fit dey give e fit dey give you hopeful feeling e dey come later later but if you no dey focus on the negative part sey arh i no get everytime you dey complain complain complain e go dey keep you down e go dey weaken your spirit e go dey comot erm happiness from your mind e go always dey make you feel bad an e no good bacause now na only focus on the fact sey you no get e go just make you dey sad throughtout an e no go dey grateful for the ones wey don come before an any person wey no dey show gratitude, e no good

so for this video this video, this woman dey try talk about life challenges an how to dey with them so as human beings eh e get wetin get all of us get inside us an that's our desires an most times these desires e be like hurdles. if you jump this one, another one go come. so now e dey try tell us sey our wants no dey finish or e fit manage am you understand like now if you want moto but e dey drive okoda that okada wey you get now if you no understand sey that okada wey you get na weti you need at that time you go dey feel some type of wey an you go dey feel diffrent from happiness you no go dey as happy as you suppose be that this thing that one moto go come come but when e come get that moto now if e no dey con ten ted with that one the one for moto wey big pass that one go come come so na so e go dey live but if you get a deeper sense of consciouness that means you know yourself an you understand how life dey operate you go come get some kind spirirual sense wey go tell you sey but all this things no really mata like that if you come reduce the way you dey want things, come learn how to live with wetin you get you go dey live beta than you dey live so now, life now no go give you everytime wetin you want you understand bah? na why we be human beings na why sometimes we dey get dissapointment cos if life give you verything wey you want then you no go appreciate the times wey you no get. so wetin we dey try talk about now sey sometimes those things they no really mata like that you understand so you ghast just appreciate the one wey you get an you ghast just get to some level of consciouness that is knowing yourself spiritual level wey be sey you go come understand sey all these wants na just merely wants they no really mata like that

Dey teach us how to describe people physical appearance so dat we no go just tok any how give people becos dis days everybody dey sensitive towards wetin you tell dem and e get how you go describe person wit wetin go mek am vex. You ghast dey careful and learn dis tin wey go make people understand say you no dey insult dem you just dey try describe de way dem dey describe an one of de most comon ones na tall and short people. If you see tall person you fit tall am say you dey very tall for some some for here you go say nadogo some people if you call dem dogo dem go dey vex but now if you say person dey very tall e dey pay compliment well say person dey quite short dem no go too like an like dat but e still be like compliment but if you tell am say dem dey petite dem go dey happy and den for people wey like slim or get small fat for dere body people way get more fat dem no dey like call dem fat or chubby but if you call dem voluptuous as in for women women for men you call dem sturky e dey sweet dem. People weydey slim if you call dem slim slim na compliment or you call dem lean you understand. If you call dem lean or you call them fit all dis tins na compliment so na so e just be you go just learn how to address people to avoid unneccesary whahala

E dey tok about how to handle anxiety. Anxiety now na fear sometimes dis fear dey come from if you wan climb stage or if you wan present sometin give people or you wan tell people about sometin an sometimes if you wan go dey express yoursef you no fit know how to do am so dis tin dey talk about how to tek tackle am One of the ways wey you fit tackle anxiety na if you write about am like dem say if you no know your problem how you wan tekknow how to tek follow your problem but if you feel some type of way wen you dey fear come write am so you come see how person dey mek you dey fear next time you go know how to tackle de problem you understand na so e be. If you don understand you go fit tackle am. Anoda one na relaxation me personally na my personal favourite be dis. dis relaxation once you don dey you go feel yeah say you wan do sometin just try meditate on tins wey dey mek you happy then take deep breats, your heart rate go drop e go drop small your heart beat go drop small you go dey calm you go dey do your body gentle gentle you no go dey fear again and if you come do am now your body come dey normal your palm come stop to dey sweat you go fit reason well and you go fit do dat tin well cause anxiety don mek many people loose some tins you understand becos people like consisder people and anxiety people wey dey anxious dey no dey look like confident people eh na so e be. If you fit tackle anxiety na so e be you fit handle alot of tins

For dis video e dey tok about mistakes wey human beings dey mek an how to overcome dis mistakes. All of us know say we get emotions an wen we wam do some tin or Wen we dey try do sometin dose tins no go well we fail for dose tins wey we dey do. Our emotions fit dey hurt for some people e dey drag dem enta place wey dey no suppose dey like you go hear some people now base on say dey don too fail dey go come dey depressed dem no go wan associate wit oda people again dey go dey feel like failure and dey come get people now wey no fit encourage dem. Dey go just dey feel down every time dem no go move past dat failure and e dey affect dia mental spiritual and even emotional health but if you develop positive mindset like now you fail you tell yoursef say you go try again you fail you tell yoursef say you go try again trial an error dey happen if you dey do am like dat one day you go overcome dat failure but if you come give up on de long run say Arh I don too fail I no go try again but e no go good like dat e go bad becos den you don give up, you don tell yourself say omo I no go fit do dis tin but if you focus now de positive say okay I dey try one day e go happen or you tell yoursef now say e get tins wey I don do before wey work ehh dis one no go dey any different if I try try try e go still work na so you go overcome dis failure